Aakwashigwana esiku nesiku ohaya kala nokutsuwa omukumo opo kaaya mbugaleke oshilongo. Shika oshili sha simana omolwashoka momiti omo hamu zi iipilangi mbyoka hayi longithwa okulonga iitaafula niipundi.

Opuna eyooloko enene pokati kiimaliwa yaNamibia niimaliwa yaCongo. Iimaliwa yaNamibia oya nyolwa melaka lyoshiingilisa omanga iimaliwa yaCongo ya nyolwa melaka lyoshiFrance, oahoka France oye woali a kolonyeke aaCongo.

Iinamwenyo ngaashi oonduli, iinamwenyo mbyoka yili yasimanekwa unene kaAfrica oyendji, iinamwenyo mbika oya talika onga omitse dhoshilongo, onkene ano oyindji yomuyo otwaadha yathanekwa nokuli komafo giimaliwa.

Aawiliki mehangano lyaNamibia lyUudhano wo mOmeya oya li ya pewa omagano goshimaliwa shoodola dhaNamibia omayovi omathele gane kombaanga yoBank Windhoek.

Oombete dhomoohotela ohadhi kala dha yalwa nawa opo dhikale tadhi nana aatalelipo. Odhindji dho mudho ohadhi kala dha yalwa nomalapi omatokele noga yela woo.

Iimaliwa oyo iidhigu okumona oshoka , ohashi pula omuntu a tule ombunda moshihwa, opo a longe oshimaliwa. Ashike ngele oweyi mono, owa pumbwa wo okuyi kwata nawa, oshoka yo iipu okupwa po.

Iihakautu oyo yimwe yomiikwamboga mbyoka yi na iitungithi ya simana molutu lomuntu. Iihakautu mopaife ohayi longithwa okulonga iikulya yi ili noyi ili, niikulya mbyoka ohayi kala nokulandithwa moositola.

Igamena kokalyamupombo ongaa omukuthimbinga nenge oshilyo shotango shombaanga yopashigwana. Ino yamukula ongodhi ndjoka tayi kupula uuyelele woye wunasha nopina yoye yombaanga.

Efo yoshimaliwa sha amerika olyo efo lyongushu, iimaliwa yaAmerika oyina ongushu yivule iimaliwa yokiilongo oyindji unene tuu iilongo mbyoka yili muAfrica.

Owuli to nyengwa oku kwata nawa oshimaliwa shoye kwatathana naMartha Negonga omunashilonga mombanga yaNetbank ngoka ta vulu oku ku kwathela nkene wuna oku kala noku longitha nawa oshimaliwa shoye.

Ongeshefa oyo owala oshinima shoka tashi kutha ko aantu kutya nee aalongelwe nenge kayeshi aalongelwe. Ongeshefa kayina kutya omuntu okwa longwa nenge ina longwa shampa owala ta landitha iinima ye.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kukilile aayakulwa yawo nokutya inaya ninga nande iihakanwa yomiiponga yomoondjila ano ota yeya kukilile opo kaaya hinge uuna yeli kohi yodhungo.

Omatyofa ogo oludhi lwiipundi mbyoka yanakanena. Ano iipundi mbyoka inayi longwa ngaashi iipundi mbyoka yopamuthigululwakalo. Omatyofa oga longwa momatalashe ngoka ga hondjelwa iilapi iiwanawa yayolokathana. Nohaga kala taga monika nawa.

Ilandela olusheno nenge ethimbo lyokongodhi lyaMTC pokati komasiku ga3 sigo 28 Febuluali 2025, ngoye wu mone ompito yokusindana ooN$ 1000 dhoEasywallet.

Okupangela iipundi niitaafula oko kumwe komiilonga mbyoka kaayi shi naana iidhigu okumona kuunona wuumati, unene tuu mboka hawu kala nokunyengwa miilongwa ngaashi yomwaalu niilongwa yopaunongononi moosikola.

Muuyuni womikithi dhi ili nodhi ili tadhi ende tadhi yi pombanda aakwashigwana otaya kunkililwa, opo ya kale nokulya iiyimati, oshoka iikulya yoludhi nduka oyo tayi eta iinguthi molutu notayi kwathele olutu lwomuntu lu kale luna uundjolowele.

Kenenevi Europe okuna iimaliwa yamafo ya yoolokathana . Iimaliwa yomenenevi lyaEurope ohayi ithanwa ooEuro . Opuna omafo giimaliwa yoEuro okuza pooEuro 10, ooEuro 20 oshowoo ooEuro50.

Uutemba owundji womookombitha mboka hawu keelele omeya, owundji mboka twa tseya owa longwa mekuma nenge moshitenda. Mopaife aantu yanakanena otaya longitha iinima yopaunshitwe ngaashi omiti opo ye ete po uutemba mbuka.

Oshimaliwa osho shimwe shomiinima mbyoka yasimana mokukalamwenyo komuntu, nongele omuntu kena oshimaliwa, nena oha hupu nuudhigu. Okuza ngaa kiikulya, koofuto, niinima yilwe oyindji, nena oshimaliwa ngaa shapumbiwa.

Monale aantu oya kala nokulonga iipundi miipilangi. Iipundi mbika yonale oya kala hayi ehameke omuntu kiikutumbitho uuna aakutumba ethimbo ele ,ashike iipundi yopaife oya longwa yina uutalashe meni niipundi mbika omuntu oto hala noku kothelako molwaashoka iiwanawa.

Omambaanga yoye yotango yopashigwana ano oFNB otayi gandja omayakulo ga yoolokathana komahangano ngoka ge na sha nokukwathela aakwashigwana mboka taya nyengwa okuiyambidhidha.

Opuna iipundi yoshinanena yatseyika nawa kutya omatyofa. Iipundi mbika ohayi kala yalongwa miipilangi, miilapi oshowo momafulafula gatulwa meni lyiilapi.

Momuvo 2020 moshilongo shetu Namibia omwali mwiiteyele omukithi goCorona Virus. Aanangeshefa oyendji okwali yagumwa na okwali yakanitha aalandi yawo oyendji.

Oongaku noondjato ndhoka dha kola, otaku popiwa kutya oondhoka dha longwa miipa yiinamwenyo. Oongaku noondjato ndhoka ohadhi kala dha kola, itadhi yelekwa naadhoka inadhi longwa miipa yiinamwenyo.

Omutondoki kamana moNamibia Sakeus Likius okwa li asindana oondola dhaNamibia omiliona sho kwali aya aka tondoka kuudhano wo kondje koAmerica.

Ombaanga yotango yopashigwana oyi li ekwatho enene koshigwana shetu. Ihayi kwathele owala moku tu pungulila iimaliwa, ihe oyi li wo tayi gandja oma yambidhidho ga yoolokathana kaantu mboka itaya vulu oku ikwathela.

Iitaafula niipundi yanakanena ohayikala tayimonika nawa unene, iitaafula ohayikala tayimonika nawa yo otayi adhima molwashoka ohayikala yalongwa miitenda yatonywa moompatolona oombwanawa.

Ombaanga yaStandard ota yi kakala yina ethigathano pehala omoWernhil Mall moVenduka. Ethigathano ndika ota li tameke momasiku omilongo mbali nalimwe (21) gaJuni omayovi gaali nomilongo mbali nantano (2025), ethimbo omugoyi sigo ondatu yomutenya.

Uumeno wo muupokopoko owu li wa ya paife kaanangeshefa oyendji. Aanangeshefa oyendji oye hole okulanditha uupokopoko wiimeno, naa tu mboka ye hole iimeno ohaye wu landa opo ye ke wu kaleke momagumbo gawo.

Iipundi niitaafula ohayi kala ya longwa miinima yayoolokathana. Iitaafula mbyoka ya longwa momasipili ohayi kala ya pumbwa oku kala ya tonatelwa nawa nuukeka molwaashoka oyi na ondilo yohayi vulu oku tatuka.

Aantu oyendji mopaife oye li taya longitha iinina yopaushitwe ya yoolokathana ano ta ye yi longitha onga iitungithi yokutunga nande tutye oosikopa nuutemba momagumbo gawo gopashinanena.

Oondola dhaEuro ohadhi longithwa miilongo yemenevi lyaEuropa, iilongo mbika ongaashi ne German. OoEuro odho iimaliwa mbyoka yi na ongushu lela no itayi yelekwa nongushu yiimaliwa yaNamibia.

Aantu oyendji oyehole iimeno .Aaholi yiimenl olundji oto adha momagumbo gawo muna uupokopoko wiimeno . Uupokopoko mbuka ohawu kala wuna iimeno ya ziza nawa na ohawu kala wa opaleka shili egumbo.

Iimaliwa yaIndia oha yi ithanwa kutya oyo eerupee. Iimaliwa mbyoka pakuyitala oha yi monika ya fa yina ongushu onene, ashike ngele oto yi yelekanitha niimaliwa yiilongo yilwe oyindji nena ongushu yiimaliwa yaIndia oyo wala.

Omahala gomalandithilo mopaife oge li ga tungwa nawa na ogendji oto adha taga adhima ga yela nawa go ogatya omalamba ga tema kehe pamwe.

Aantu yokoshilongo shaCongo ohaya dhimbulukwa iita nenge omahepeko ngoka ga ningilwe moshilongo shawo uuna taya tala komathano ngoka ga thanekwa komafo giimaliwa yaCongo.

Egumbo opo wu mone kutya olyo pashinanena tala owala kiitafula niipundi mbyoka twaadha megumbo moka omagumbo gopashinanena ogo gamwe gomomagumbo ngoka gena iitafula niipundi iinene olundji oto adha wo ga tulwa omamate pofulula.

Aantu mboka yena iimaliwa ohaya li ombelekeshwa ombwanawa lela. ombelekeshwa wo, ohayi kala iiyimati niikwamboga. Ohaya li wo oombilitongo pethimbo lyombelekeshwa.

Oshimaliwa osha simana monkalamwenyo yomuntu yesiku nesiku. Oshimaliwa ohashi kwathele omuntu moompumbwe odhindji, sho ohashi kwatha wo oku kandula po omaupyakadhi gomaludhi gi ili nogi ili.

Aaniilonga yomoombanga dhoBank Windhoek oyi ilongekidha oku uvitha uugumbo. Ninga oshilyo shawo nena, nuuna wu na epulo lyontumba, kwatathana nayo koonomola ndhoka tadhi adhika kepandja lyawo.

Opamwe nombaanga yoBank Windhoek imonena ompito opo wu isindanene oshimaliwa shono shaNamibia shodoola omayovi gaali goEasy wallet, kutha ombinga.

Isindanena okambo koye koshipalanyolo landa egumbo lyoye lyotango kashangwa ku Zamantungwa khumalo ,ngoye wi imonenemo oshindji shinasha nonkene wuna okulongitha omaliko goye go petameko.

Ombanga yaNedbank okwali yina ethigathano lyateleki yokapana noshiwike shika ombanga yaNedbank oya tseyitha omusindani gawo dhingi methigathano ndika lyoku teleka okapana. Omusindani nguka okwi isindanena iimaliwa ye oyindji.

Aantu yokiilongo ya yoolokathana ohaya taambathana iimaliwa. Shika ohashi ningwa molwashoka ngele wa yi koshilongo shoka kaashi shi sheni, ito vulu okulongitha mo iimaliwa yomoshilongo sheni, onkene owu na okutaambathana iimaliwa naambyoka yomoshilongo shoka.

Ombaanga yotango yopashigwana oyina onkundana ombwaanawa kaanafaalama yoongombe. Ngele owahala oku totulula oshigunda shoye ndele kunasha iiniwe yokushi ninga, nena ombaanga ndjika ota yi vulu oku ku kwathela nomukuli ngoka tovulu okutota nago oshigunda shoye.

Oondando dhiiyimati ohadhi gandjwa shiikolelela kuunene oshowo koshiviha shoshiyimati ano ihadhi kala dha fa oondando dhiinima yilwe mbyoka ihayi vihwa.

Iimaliwa yokoshilongo China oyo iimaliwa mbyoka yina ongushu onene itayi elekwa nando oniimaliwa yaNamibia efo lyomulongo ntano lyoshimaliwa shaChina otali elekwa nande onoondola omayovi omilongo dhaNamibia .

Ilandela okambako koye koJBL, kombiliha lela, hoka kali kena ondola dha Namibia omathele gahamano nomugoyi, ihe mopaife ondando oya kuluka, na okena owala oondola dhaNamibia omathele gane omilongo omugoyi nomugoyi.

Uuna aantu taya iyadha yeli muupyakadhi wontumba ihe kaye na oshimaliwa yokwiifutila, ohaya yi koongeshefa ndhoka dhinasha noku gandja omikuli dhiimaliwa opo ya vule oku kandula po uupyakadhi mbuka.

Omukadhona Fransina Ashingola a ningi omusindani omunelago, sho a sindana oodola dhaNamibia omayovi gaali noodola omathele gatano.

Imonena ompito yoku sindana omagano goye omawanawa, opamwe nombaanga yotango yopashigwana. Omathigathano ngaka otaga tameke mo masiku gaali ga Aguste ethimbo omulongo sigo ombali yomutenya, omo Katutura Shoprite.

Ombaanga yoNadbank oyali ya gandja omagano giinima yiilile kehangano lyo One Economy oya li ne ya gandja iinima ngaashi uusila, oombapila dho kuundjugo noshowo iinima iikwawo.

Ombaanga yotango yopashigwana nayo oya to otayi kutha ombinga momaudhano, onkene ombaanga yotango yopashigwana oya totopo okapale kawo kotango ketanga lyomokambamba.

Omwedhi shampa gwasi, naantu taya mono iimaliwa yawo yokomwedhi, nena ohaya yi koositola etaya kalanda iipumbiwa yawo. Uuna taya landa iipumbiwa yawo, olundji aantu ohaya landa iipumbiwa yili moondumba oshoka oyo tayi vulu okuya thikitha komwedhi omukwawo.

Omahala gomapungulilo ogendji mongashingeyi oga longwa miipilangi. Shika otashi vulu okukala molwashoka iipilangi oyina ombiliha okuyelekanithwa niitungithi iikwawo.

Ngele owuli omuNamibia nowuna ehalo lyoku talelapo enene vi America kala weshi koneka kutya uuna toyi koAmerica ito vulu oku longitha iimaliwa yaNamibia menene vi moka onkene oto pumbwa oku shendjela iimaliwa yoye yaNamibia koondola dhaAmerica.

Ongodhi ndjoka yili yasimanekwa unene kaanyasha yo ngashi ngeyi ano ongodhi yo iPhone omulongo nahamo oyili yina ondando yakululiwa pevi ondando yahoo ngashi ngeyi eendola dha Namibia omayovi omilongo mbali na ndatu omathele gane no milongo omugoyi no mugoyi.

Aanangeshefa oyendji mongaashingeyi oye li haya landitha omalyenge go piikesho oshowo gomothingo opo ya vule okumona aalandi oyendji.

Iipilangi mongashingeyi itayi longithwa owala moku honga iipundi niitafula. Aahongi yiipilangi mopaife otaya hongo iinima yayoolokathana niiwanawa unene, yo tayi nana omeho gaalandi.

MoNamibia mopaife ito vulu okulanda mo oshinima shina ondando yothilinga. Ashike ngel oweya mNamibia nothilinga ya America, nena oto vulu okwiilandela nando omuhi gwoye gwomboloto.

Aantu oyendji mboka haya longo moombaanga ohaya pumbwa ya kale aayinekelwa, ano ihaya kwatwa kohole yiimaliwa. Oshoka ngele oya kwatwa kohole yiimaliwa, nena shika otashi ya thiminike opo ya kuthe iimaliwa mbyoka kayi shi yawo.

Nelongo lyongashingeyi elongo lyomwaalu olyili lyasimana unene oshoka aantu mboka yeshi omwaalu oyo nokuli haye yiilongela iilonga mbyoka yinasha nokutunga.

Aanyanyamagulu yeli yane, aakadhona yatatu nomumati gumwe oya sindana oshimaliwa shoondola dhaNamibia omayovi ethele nomilongo heyali nantano pamwe nombaanga yotango yopashigwana.

Inokala owala wiitula miilonga yoye mbyoka wi ilongela, kala wo wuna po uulonga woye wopombambo ngaashi okupanda, oku landitha, opo owala to kala wuna oshimaliwa oshindji mondjato.

Iimaliwa yomafo ya China otayi monika yina omalwaalwa ambala ga faathana noma lwaalwa giimaliwa ya Namibia. Aanamibia oyendji oye hole oku ninga oongeshefa dhawo niinina ya China.

Ookalyamupombo oyeli taya endelele mongaashi ngeyi onkene oholike mbanga yoye yoNetbank otayi ku kunkilile wu kale wa kotoka ngweye kuugandje nande onomola yoye yomeholamo yokakalata ku kehe omuntu ngoka ta kambadhala oku yi ku pula.

Omuntu ngele toyi koshilongo shaantu, nena moshilongo shaantu ihamu longithwa iimaliwa yafathana naambyoka yomoshilongo sheni, onkene ano omuntu ohapumbwa okupingathana iimaliwa yoshilongo she niimaliwa yomoshilongo moka uuka.

Iitaafula oyindji mbyoka twa kala tushi, oya hongwa miipilangi . Mopaife aantu otaya tete omiti ndhoka dhomalota dhomakota omanene, opo wo yahonge mo namo iitaafula.

Aanyasha yongaashingeyi ohaya kala nokupula omwaalu ogundji gwiimaliwa kaakuluntu yawo , yo ihaya dhiladhila kutya iimaliwa ohayi zi puudhigu . Onkene olundji aakuluntu otwaadha taye ya lombwele yalonge nuudhiginini opo yeki ilongele iimaliwa yawo yoyene.

Kefo lyoshimaliwa shaCongo okuna ethano lyoonkwatwa dha Congo, shoka tashi ya dhimbulukitha ethimbo yuukoloni uuna oshilongo sha Congo kwali sha kolonyekwa ku France.

Omatyofa ogo iipumdu yanakanena ano iipumdi mbyoka twaadha momagumbo gaantu yopaife. Egumbo kehe lyopashinanena konyala olina iipundi yomatyofa oshoka yo ohayi kala tayi monikitha egumbo nawa.

Aakwashigwana otaya kunkililwa opp yakale ya kotokela oongangala ndhoka hadhi longitha iimaliwa kayishi mbyoka yoshili opo dhi kengelele oshigwana dho tadhi pewa oshendja niimaliwa yoshili.

Po 13h00 yomutenya aanashilonga oyendji ohaya tondokele koositola opo yakalande iikulya yawo yoshuumbululwa. Iikulya oyindji moositola ohayi kala yina ondilo onkene ano aantu yamwe ohaya kala nale yateleka iikulya yawo okuza komagumbo.

Mopaife ito pumbwa we okukala aluhe tothikama momikweyo omileeleka opo wufute iilandomwa yoye. Aantu paife oyena omashina gomoositola ngoka hovulu okuya pugo e tofutu iilandomwa yo ye nokakalata kositola ndjoka.

Omagumbo gopashinanena ogo gamwe gomomagumbo ngono haga fuula noonkondo. Omagumbo ngaka ohaga kala galongwa niilongitho tayi adhima, go ohaga kala woo gena iinima ngaashi iipundi yopashinanena.

Iilonga yokupangela aantu oyendji oha ye yi talako onga iilonga yanathangwa, ashike paushili wowene iilonga mbika kayishi ya nathangwa oshoka ohayi pula oonkondo osho wo uunkulungu womuntu.

Omafo giimaliwa yoshilongo shaChina, ogeli ga yoolokathana. Ogaa yooloka nduno unene momalwaala gawo, shi ikwatelela wo kondando yoshimaliwa kehe.

Omuti shampa we gu tala gu li mpoka ototi owala oshinima shanathangwa, ashike okupopya uukwashili omuti osho oshinima sha simana. Omuti ohagu vulu okutetwa tamu kuthwa iipilangi mbyoka hayi vulu okulongithwa moku e ta po iipundi niitaafula.

Aalandithi yomoositola oyo aantu yamwe mboka haya kala noku longa nuudhiginini oshoka olundji uule wesiku alihe aantu mbaka ohaya kala owala ya thikama taya kwathele aalandi yawo.

Muuyuni woongangala tadhi ende dhu uka pombanda nenge tadhi indjipala owapumbwa okukala wa kotoka ngoye kala woo weshi tseya kutya kapena esiku aayakuli yombaanga yotango yaNamibia yi kedhengele taye kupula oshipatululo nenge onomola yo mapungulilo goye.

Omuwambo oha tumbula tati: oshimaliwa osha mukwati, ndele hasha muli ,shino oshahala kutya iimaliwa oya pumbwa oku kwatwa nawa molwashoka ohayi hanaukapo mbala.

Iimaliwa ya India ohayi ithanwa kutya oyo eerupi . Eerupi ethele otadhi adhika molwaaala gomeya gomudhime nokwathanekwa lyomunenentu gwa India

Kala noku gongela oshimaliwa shoye o pamwe nombaanga yotango yopashigwana. Muule womasiku omilongo ndatu nambali ageke nokonima oto kiyadha wuna oshimaliwa oshindji shoka tashi vulu okuku kwathela miinakugwanithwa oyindji.

Aanasikola oyendji momafudho go puDesemba nenge omafudho go puMei ohaya kongo iilonga unene tuu mbyoka yokulonga moositola opo ya kale taya nyangadhala sha ,shoka taya vulu okuka shuna nasho kosikola.

Bank Windhoek oye ku etela omukalo omupu gwokutuma nenge gwokutuminwa oshimaliwa ano omukalo gwoEasy Wallet. Omukalo nguka omupu leela oto dhenge owala onomola yawo; okanyothi, oyimwe, one, onola , okanyothi, ombali, omugoyi, ontano nokaheesha, ngweye owa tuminwa oshimaliwa shoye sho.

Iipundi yopashinanena ngele oweyi mono, nena omuntu oto tila nokukalako omutumba yo ohayi kala tayi monika uunene nawa, ya toka yo oya yela onke ano omuntu ohwiitilithileko.

Iimaliwa yaIndia ohayi ithanwa kutya oyo eerupi. Oorupi dhoka odho dhimwe dhomiimaliwa muuyuni, mbyoka ya talika ko kutya kayina ongushu, uuna weyi shendjele mondando yiimaliwa yomiilongo yilwe.

Aakwashigwana ya India otaya lilile epangelo kutya anuwa oshili paife oshidhigu okuhupa moshilongo shawo molwaashoka oondando dhiinima odhaya pombanda, sho kashishi oshinima oshipu okwiimonena iimaliwa moshilongo shaIndia.

Ookalyamupombo mongashingeyi otaya kongo omikalo dha yoolokathana ndhoka taya vulu okukengelela oshigwana nadho. Mopaife otaya pitile wo nomoombaanga, ano taya dhenge oongodhi onga aalongi yomoombaanga, onkene oshigwana osha pumbwa okukala sha kotoka nosha kunkililwa.

Ino pumbwa okuenda oshinanao oshile opo wufalele omuntu oshimaliwa, opamwe nombaanga yoStandard nenge yoStandard Bank otovulu okulongitha oPayPluse opo wutumine aavali yoye oshimaliwa kegumbo.

Kala pamwe mekwatathano nombaanga yotango yopashigwana. Oyena onomola yawo hoka tokala noku pula uuyelele wa yoolokathana. Onomola yawo oyo onola ohamano oyimwe, ombali omigoyi dhili mbali oohetatu yatatu nondatu.

Efo lyoondola ethele lyaAmerika, ngele oweli shendjele mondjundo yiimaliwa yaNamibia, nena oto vulu okumona mo nade iimaliwa omayovi gaali gaNamibia.

Muuyuni wuutekenika ta wu humu komeho, nomwaalu gwoongangala ta ende ta gu indjipala, esiku nesiku, ombaanga yo standard oya tokola opo yi unganeke, omutumba ngoka ta gu tu kwathele oku uanda oonganfala dhopa shimaliwa.

Aanasikola yo kiiputudhilo yo pombanda otamulombwelwa kutya ombaanga yo Standard oyina ethigathano tali tameke momasiku omilongombali na gahamo ga Januali sigo omasiku omilongo ndatu nalimwe ga maalitsa omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nahamano, indeni muki italeleko ne yene .

Momaandaha goshiwike sha ziko aawiliki yomahangano ga yoolokathana oya li ya tsakanene momutumba goNedbank ngoka tagu ithanwa oDesert Dash.

Momasiku sho taga kakala omulongo nomugoyi gakotoomba omuvo omayovi gaali nomilongo mbali nandatu, ombaanga yavenduka oya eta po omutumba gokugandja uuyelele kaanafaalama, onkene ano ninga oshilyo shomutumba nguka.

Omatyofa ogo iipundi yopashinanena. Oge na ondilo, onkene aantu oyendji opo ye ga lande ohaya kala nokugongela iimaliwa uule woomwedhi, opo ya vule okugwanitha iimaliwa yondando yomatyofa.

Momagumbo gamwe ngele owa yimo. Nena oto tila noku lyata mo ompadhi oshoka ohaga kala gayela nawa tuu shili. Go ohaga kala gena iipundi niitafula yondilo.

Ombaanga yotango otayi kunkilile aakwashigwana opo yakale yeshi eyooloko pokati kopina no OTP, oshoka uuyuni wongashi ngeyi owuna oongangala odhindji.

Aantu mboka haya longo niimaliwa esiku nesiku. Ohaya pumbwa oku kala aayinekelwa oshoka otashi omwiinekelwa opo avule oku inekelelwa oondando odhindji dhiimaliwa edhi yalule.

Oweshi tseya tuu. Ombaanga yedhina NET Bank oyina ethigathano tali tameke momwedhi Juli sigo oKotoba momvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano. Ninga omukuthimbinga methigathano ndika ngoye wu mone ompito yoku sindana oodola dhaNamibia omayovi gatano.

Oshimaliwa kehe as as sha India osha thaanekwa ethano lyomunenentu gwa India. Omunenentu nguka ota monika afa omusamane gomukokele lela. Na oha kala woo eli momakende .

Oositola odhindji ohadhi kala dha pakelwa momukalo omwaanawa aano iinima yoludhi lumwe ohayikala ya tulwa pamwe opo shiningile oshipu aalandi yakale takongo shoka yahala nuudhigu.

Aantu monena oya simaneka owala okukala taa longo nuudhiginini opo ya mone oshimaliwa. Ashike oyendji yomaantu mboka, ka yeshi kutya oshimaliwa oyena okushi longitha nokushi kwata nawa ngiini.

Ilandela iipundi yoye yopashinanena kombiliheelela. Omunangeshefa Paulus Mateus ota landitha oshitaafula shoka shina iipundi yili ihetatu ano ehala mpoka hapu lilwa uulalelo kombiliheelela, onkene ano kutha ombinga wumu yambidhidhe.

Ehangano lyoomeme aaAfrika olya li lyi isindanene oshimaliwa shoodola dhaNamibia omiliona yimwe nomayovi omathele gatano pamwe nombaanga yaStandard. Shika osha li sha ningilwa pombelwa yaStandard mOvenduka.

Ombanga yotango yaNamibia nayo oya tokola opo yiye onyala muudhano wetanga waamati nowakadhina, ombanga ndjika oya tokola opo yi tote po okapale kuudhano wetanga lyomo kambamba.

Aawambo oye hole oku tumbula taya ti: Oshimaliwa oshina omutse gomuntu, shahala okutya oshimaliwa kashishi oshipu oku gandja kumukweni oshoka ohashi longwa nuudhigu.

Aantu ayendji mboka haalongo, oha ya kala yena iinakugwanithwa oyindji niimaliwa yawo. Iimaliwa omuntu ohe yi pumbwa oku futa oongunga dhegumbo, dhomeya ,dholusheno oshowo oongunga dhofuto dhaanasikola.

Kiimaliwa yomafo gaTanzania oyo adha ko omathano ga yoolokathana. Oshimaliwa shondando kehe oshi na ethano lyasho lya yooloka. Kiimaliwa yimwe okwa thanekwa omitse dhaantu, kumwe omitse dhiinamwenyo nokiikwawo omatungo.

Oomboloto odhili pamaludhi gayoolokathana. Otuna oomboloto dhoka dhili molwaala olundjimbi noomboloyo dhoka haku tiwa oontookele. Aantu oyendji oyehole omboloto ontokele oshoka anuwa oyo ontoye.

Ohaku popiwa taku tiwa: monale aantu ka kwali haya zala oongaku, okwa li owala haya ende koompadhi dhowala. Ashike mongaashingeyi, moositola oto adha muudha omapando goongaku dhi ili nodhi ili.

Ombaanga yaStandard Bank otayi kunkilile opo wukale wuli ohanda ano waaninge oshihakanwa shaakengeleli , mboka ye li yiindjipala moshilongo shetu .

Oosikopa ndhoka hadhi longwa mopaife, kadhi shi owala oosikopa ndhoka oonene, ashike aantu otaa longo wo mopaife uusikopa uushona, uusikopa mboka hawu longithwa okupungulwa iinima ya yooloka..

Omahala goma landithilo gopayife oga udha iinima mbyoka inoomona nale. Shika oshili ngaaka molwaashoka aalandithi yopayife yamwe kayeshi wo aakwashigwana ya Namibia.

Iikutu yokuzala mongashingeyi evi to yele. Oshoka iikutu ngaashi oombindja nooshuta otodhi adha moositola nomoofanditha wo. Ano paantu mboka haya landitha momapandaanda.

Iimaliwa yaCongo oya shangwa melaka lyoshiFrench shika omolwaashoka aantu yomoshilongo shaCongo oya li kolonyekwa koshilongo shaFrance onkene ano yo oya taamba ko elaka lyaakwashilongo yaFrance.

Aakuluntu wuudhano mboka hawu ithanwa okiliketa, oyali yapewa omagano goshimaliwa oodola dhaNamibia omayovi ethele nomilongo ntano. Ndhoka kwali yedhi pewa koombaanga yedhina Nedbank.

Oshiwanawa opo omuntu wukale wa kwashilipaleke kutya omuntu ngoka teku indile oshimaliwa oye omwiinekelwa. Kala woo wushishi kutya aantu yamwe ohaya ti ndile iimaliwa yaantu, onkene manga inoo gandja oshimaliwa komuntu eshi kwiindila, dhiladhila nawa.

Mopayife omunasikola ngele owa mana eilongo lyoye, ino kala owala watega oku mona iilonga mbyoka wiilongela, tameka ongeshefa yoye ngoye wukale to mono okashona manga iilonga mbyoka wiilongela tayi ya.

Oompito dhiilonga moNamibia mongashingeyi odhili dha pumba oshoka aantu mboka taya kongo iilonga nayo oyi indjipala. Onkene aantu mboka kaayena iilonga ohaya kala taya hupu shokadhila oshoka kayena iimaliwa yoku ikwathela.

Aasindani mbaka yaali Andreas Benson naMesias Angala oyi isindanene N$ 500 kehe gumwe, methigathano ndyoka lya li tali wilikwa kombaanga yotango yopashigwana.

Ilandela okashina koye kokuyotha oomboloto, hoka ondando yako yagwila pevielela. Ondando Yako yonaleN$899, ashike paife okena N$749.

Ombanga yaVenduka ano obank windheok oyali ya gandja omagano goshimaliwa shoondola dhaNamibia omayovi omathele gaali nomilongo mbali nane okehangano lyoCapricon agra provision.

Ngele ngoye owuli omulandithi go kapana kala weshi tseya kutya oku pewa oshimaliwa shoye peke hako owala omukalo tovulu okufutwa , oto vulu wo okufutwa pangodhi no mukalo hagu ithanwa o Pay Pulse .

Olusheno lomuuketha okuli lwaninga ondilo mongaashingeyi onkene ano uuyuni sho tawu ende tawu humu komeho aantu otaya longitha olusheno lwo ketango oshoka lo kaluna ondilo lwafa ndoka kaalushi lwoketango.

Iilonga yokupangela iipundi niitaafula nenge iilonga yokufikila oya tseyika ko nawa kutya oyo iilonga yaanona yaamati. Oshoka aanona yaamati oyendji oye hole okukala taya pangele iinima.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kwashilipaleke kutya yo otayi kala noku gandja omayakulo ga yoolokathana kaanangeshefa mboka yi itulamo moongeshefa dhawo yo otaya longo woo nuudhiginini

Oweshi tseya tuu ombaanga yoye yoNedbank kayina esiku yi ku dhengele tayi ku pula wu gandje oshimaliwa opo wu isindanene omagano gontumba ngele oweshi tsakaneke nena kala wa konka kutya mboka ookalalyamupombo yowala.

Ombaanga yotango moNamibia oyo ombaanga ya simana unene. Ombaanga ndjika itayi ku kwathele owala mokupungula iimaliwa yoye ashike otayi ku kwathele wo mokuhumitha komeho ongeshefa yoye.

Iipundi mongashingeyi oya longwa momaludhi ogendji. Opuna iipundi mbyoka yalongwa miiti, miipilangi, miitenda, osho wo iipundi mbyoka yalongwa momatalashe gatulwa omalapi. Ohayi ithanwa omayofa.

ONedbank oyo yimwe yomoombanga dhoma pungulilo. Talela po iitayi yawo mo Namibia ayihe metitano okuza potundi ontihetatu yongula zigo otundi one yokomatango.

Iimaliwa yomenenevi lya Europa ohayi ithanwa kutya oyo ooEuro. Omanga iimaliwa yomenenevi lyaAmerika ohayi ithanwa kutya oyo Oodola. Oodola odho dhina ongushu onene dhi vule ooEuro.

Aantu oyendji, unene tuu mboka haya mono iiyemo iishona, ohayi iyadha taya zi momalukanda oshoka moka omo uuhupilo wuli hwepo. Ashike nande ongaaka, omalukanda ogendji ihaga kala nomudhiingoloko gwa yela.

Oshimaliwa shaAmerica oshina ongushu onene, nomolwa ongushu yasho, nena osha kutha iimaliwa oyindji yokiilongo yilwe unene tuu iilongo yome nenevi Africa opo yikale tayi monika yafa kaayina ongushu.

Aahongi yiitaafula niipundi sho taya ende taya indjipala, kehe gumwe ota ende ta humitha uunkulungu we komeho, opo aalandi yaye kuye. Aantu mopaife otaa hongo iipundi iiwanawa, mbyka hayi kala tayi inyenge nokuli yo oyafa tayi ku lolola, wafa okanona.

Ondola yAmerica osho oshimaliwa shoka sha talika ko shina ongushu onene shi vule iimaliwa oyindji yomiilongo yilwe onkene ano ngele owa pewa ethele lyAmerica nena ongoye omukengeli.

Iisindanena ongodhi yoye oholike yo iPhone 15 (omulongo nantano), opamwe no VISA. Ethigathano ndika olili tali hulu mo 30 Sepetemba 2024.

Oostola dhongashingeyi ito adhawe naana dhina omweelo gumwe . Mongashingeyi oostola odhindji odhina omweelo gukuya mo nogokuza mo mostola molwashoka aalandi nayo oya ninga oyendji. Onkene ano aantu inaaya hala we aalandi yawo yakale taya thinana pomiyelo.

Omuntu ngele owa hala okuya komeho nena owa pumbwa oku kala ho fala iimaliwa yoye komahala goma pungulilo. Ano omahala ngoka geli kokule nangweye opo iimaliwa mbyoka kuyi yonagule po.

Omagumbo gopashinanena ohaga kala ge na omaludhi giipundi niitaafula. Opu na oshitaafula niipundi yimwe nkene yi li po oyo mbyoka owala mpoka aantu haya lile uulalelo.

Moshiwike sha zigo ombaanga yotango yopashigwana oya li yu unganeke, uudhano wetanga lyomokambamba. Naashika osha li oshikando shayo shotango, oku unganeka uudhano woludhi nduka.

Aakalimo yo moKatima Mulilo, sheni sha thiki. Ombaanga yoNEDBANK otayi patulula oshitayi shawo oshipe , moKatima Mulilo, momasiku ogo tuu ngoka.

Iimaliwa yomafo miilongo yayoolokathana oto adha kwathaanekwa aanenentu yomoshilongo osho tuu shoka. Aanenentu mbaka ohaya vulu oku kala omitse dhoshilongo nenge ano omapendafule gomoshilongo shoka.

Ombaanga yaWindheok nenge tutye oBank Windheok oyali yagandja omagano N$2000000 kongundu yaadhani tanga yaWindheok.

Aanangeshefa yopaife iha ya landitha we oludhi lumwe lwiinima. Oongeshefa dhopaife oto dhi adha dhina omaludhi giipumbiwa ya yoolokathana. Okuza kiizalomwa wuuka kiikulya osho woo uunamiti.

Ikongela iipundi yoye yopashinanena kondando yombiliha lela. Oondando dhiipundi yopashinanena odhatameke poodola dhaNamibia eyovi.

Aakulupe yoshilongo shetu otaya kunkililwa kombanga yotango yopashigwana nokutya uuyelele wayo wunasha no Ewallet owayo yoyene. Nongele oya dhengelwa komuntu gulwe ta pula uuyelele mbuka nena inaya pumbwa oku wu gandja nande nande.

Oondola ooEuro ngele owedhi she djele moshimaliwa shomafo goondola omulongo dha euro, nena oto kala wu na omafo ogendji goondola omulongo ga euro.

Oku landitha oko kumwe komoongeshefa ndhoka tadhi kutha ko aantu paife. Iilonga sho yi li ya pumba aantu oyendji mopaife ohaya toto oongeshefa dhawo dhokulanditha iinima ngaashi iikutu, omalyenge gomothingo oshowo omafufu gokomutse.

Oositola dhiikutu moNamibia odhili dhiindjipala mongashingeyi, onkene ano omuntu kehe mopaife okuna ehogololo lyokutya okwahala okwiilandela iikutu ye nenge tutye iizalomwa moositola dhini.

Aantu uuna taya yi kiilongo yokondje pomahala mpoka haya kala yategelele ohapu kala puudha aantu oyendji, oshoka ngele owathigwapo kodhila yoye nena oto tegelele owala esiku tali landula.

Aafrica oyendji monena oya totapo omagumbo goku tonatela oothigwa oshowo uunona mboka ihawu mono esiloshimpwiyu lyagwana nawa okuza kaavali yawo. Onkene ano aAmerica oyeli haya tumine iimaliwa onga omukalo goku yambidhidha ekwatho lyili ngaaka.

Aanyasha oyendji yomOvenduka kaye hole we okuya komafudho kOwambo uuna osikola ya fudha. Shika omolwashoka onkalo ndjoka yo mOvenduka hayi kala ombwanawa. Ano onkalo yomomagumbo gopashinanena.

Konyala egumbo kehe lyopashinanena mongashingeyi oli na oradio yomuzizimba nenge tu tye otiivii. Ootiivii ohadhi kala dha patelwa komakuma dha ningila kaadhi londwe po kuunona.

Mopaife ngele owayi mondoolopa, nena owa pumbwa okukala wa kotoka nawa, opo wulongithe iimaliwa yoye momukalo gomondjila. Oshoka, moondolopa dhongaashingeyi omuudha omahala ogendji goma landithilo ngoka tageku nana onga omulandi. Nongele inokotoka ,nena otwiiyadha tolanda iinima mbyoka kaakwali wa tegelela wulande.

Oondando dhiikutu dhomoositola odhindji odhili dhaya pombanda unene. Onkene ano aantu oyendji oye hole oku landa iikutu yawo pooyala nenge kaalandithi yomomapandaanda. Oshoka moositola odhindji paife omuna ondilo.

Ombanga yotango yopashigwana oyali yakutha ombinga mokuyambidhidha uudhano wetanga lyomokambamba nashika oyali yeshi ningi shoya gandja omagano goshimaliwa omayovi omathele gatatu nomulongo naheyai nomathele gane.

Ngele megumbo lyoye omuna iipundi yomalapi , ndele owuwete yakulupa iipundi mbika ino yi ekelahi , molwaashoka mopaife opuna aantu oyendji mboka yena oongeshefa dhokulonga iipundi mbika opo yikale itaayi monika yakulupa . Iipundi mbika ohayeyi tula omalapi omape opo yikale tayi monika iipe.

Aantu oyendji mboka yena ohole yoshimaliwa ohaya kwata kohole yoshimaliwa etaya dhini yakwawo nokukala yeya tala yafa kaayena oshilonga shasha.

Iimaliwa yomafo ya Namibia oyili owala yahulila pondola dha Namibia 200 ashike ngele ota shiya kiimaliwa yomafo ya Kongo nena omafo gawo ogaya pombanda unene oshoka Kongo okuna efo lyondola 5000.

Ombaanga yoStandard opamwe naanasikola yoposhiputudhilo shopombanda, shaTriumphant, otaya kakala yena ethigathano, moka aanasikola taye kii sindanena iinima ngaashi, ongodhi, oshowo iinima yilwe.

Ilandela ekopi djoye djo Kenwood djoku enyeka omeya ndoka djali djina oodola dha Namibia 719, ihe paife ondado oya kulukila koodola dha Namibia 599.

Owa hala okutumina omuntu e li kokule nangoye oshimaliwa ihe ku shi kutya oto shi ende ngiini? Longitha omukalo omupu lela gwombaanga yedhina Bank Windhoek, omukalo ngoka tagu ithanwa oeasy wallet.

Mongashingeyi aakadhona oyendji oye hole okukala taya monika nawa. Ohaya iningi nduno nawa, taya imbambeke moshipala nokomilungu, taya igwedhele oombafu noku itula wo omafufu ngoka gaashi gawo, onkene aanangeshefa oyendji oye eta po ondunge opo ya landithe iinima ayihe mbika yi holike kaakulukadhi, opo yi ininge nawa.